Nyamashi unowu tinoningira toona kuti hosha dzinosiyana siyana mukati mwendaramo , uye kune hosha dzinorapika , koite hosha dzisingarapiki dzinobauraya muntu kubudikidza ngekusarapika.

Mwaizviziya ere kuti hosha dzinosiyana siyana mukati mwendaramo dzevantu muntu ukazwa hosha unosisa kuguma kuchibhedhleya kuti ukwanise kudetsereka pona po paunenge wabatwa nehosha .

Vantu vazhinji vanobatwa ngehosha dzakasiyana-siyana, uye hosha dzabaawanda maningi. Ngeiyi ndaa, vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhleya kunohloiwa maringe ngezvehosha yona iyoyo, kuti ikwanise kuhinwa mukuwo uripo.

Hosha dzinosiyana siyana mukati mendaramo dzevantu uye hosha unosisirwa kudzivirira pona po muntu paunofungira kuti unenge wane hosha kunyanyanya hosha dzepabonde dzinosisa kudzivirirwa.

Igwinyiso re mene mene hosha dzino siyana siyana mukati mwe ndaramo uye hosha dzinoita kuti vantu vaende ku zvibhedhlera vazopuwe mutombo kuti vakone kuzo hinwa hosha yona iyoyo.

Zvemenemene tikaningira hosha dzinobata vantu dzakasiyana siyana mukati mwendaramo uye hosha idzi dzinosisa kubetsera vantu kubudikidza ngekuti vanenge vooziya zvadzinokonzera.

Mwaizviziya ere kuti hosha dzinosiyana-siyana mukati mwendaramo yevanhu, uye hosha dzinosisa kuhina, dzinosisa kuti dzirapwe pona po pedzinenge dzabata munthu ngekuti dzimweni dzinouraya.

Ngeumweni mukuwo muntu ukazwa kufungira kuti ungadai uine hosha, unosisa kuenda kuchibhedhleya. Ndau iyi vanokudetsera yaambo. Vanokuhloya, vanokupe mutombo kuti ukasire kuhinwa.

Igwinyiso remene mene tikaningira nyamashi tinoona kuti hosha yakawanda yambo ngeiyi nda vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kundodetserwa maringe nekudzivirirwa hosha kana kupuwa mutombo.

Utano hwakakosha maningi mukati mwendaramo yemuntu ngekuti utano hunoita kuti muntu ave muntu pane muntu uye muntu une hosha haazi kugwinya mutumbi wake. Haakoni kuite mishando yakawanda.

Igwinyiso remene-mene, hosha dzinosiyana. Kune hosha dzebesha, idzo dzinokonzeresa muntu kuti aite kana gotsorwa. Koita hosha dzinoita kuti musoro wemuntu utobapanda kwemene-mene.

Igwinyiso remene mene hosha dzinosiyana siyana kune hosha hosha dzinobata marenje apande muntu otorekera kuhamba uye hosha idzi dzinosisa kungwarirwa muvantu vakuru.

Ngendaa yekuti vantu vazhinji vaiende kuzvibhedhleya kunobetsereka. Vanosisahe kuva nekodzero yekuona mvura yakachena kuti vasazvorwara ngezvirwere zvemundani.

Mayizviziva here kuti utano hwakakosha maningi mukati mendaramo dzevantu, ngekuti utano hunoyita kuti muntu akone kudzingwarira, mukati mwemutumbi wake, uye arurwe kubva kuhosha dzakasiyana.

Mwaizviziya ere kuti mitombo mizhinji inosisa kupiwa kuzvibhehlera ngekuti vantu vanenge vasina mare vanosisawo kuhinwa ngekuti vanekodzero yekuona upenyu.

Maizviziya hre kuti muntu weshe une kodzero yekuva neutsanana uye une kodzero yekuona mvura yakachena memuganga wake kuti utano hwake hurambe hwakagwinya .

Mukati mendaramo yedu tononingira toona kuti vanthu vazhinji vanosisa kuzvi.... pona apo pavangadai vachizwa kuti nyama dzavo dzinopanda. Izvi zvinodetsera yaampho kuti vanthu vagare vari vatano.

Mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vanobatwa nehosha dzakasiyana siyana. Neiyi ndaa tinoona kuti muntu weshe unosisa kuziya kuti une kodzero yekuhinwa kuzvibhedhleya.

Mukati mwenharaunda dzetinogara, tinosisa kuona zvibhedhleya pasinde yekuti vanhu vasazohamba mimango mikurutu veitsvaka chibhedhleya ponapo pavangada kuhinwa.

Vantu vazhinji vane kodzero yekuenda kuzvibhedhleya ngekuti kuzvibhedhleya Ndikwo kwona ukwokwo kwavano hloyiwa voroketerwa kuti vane hosha yakadini inorarama mwaari.

Ngendaa yekuti mukati mwezvibhehleya vantu amweni vanoziya zvevanoita vanopote veihambawo veise tumhatso twavo mukati mwenharaunda kuti munhu weshe ahanirepo.

Mwaizviziya ere kuti muntu weshe une kodzero yekuenda kuzvibhehleya. Izvi zvinodetsera ponapo muntu kuti paanorwara unoziya kwekuguma uye unoziva vanhu vachamuzvina.

Igwinyiso remenemene tinotarisa kuti mukati mwendaramo vanthu vazhinji vanoenda kunodetserwa maringe ngezveutano hwavo uye kuzvibhedhleya ndiko ndau yatinosisa kuguma teidetserwa.

Vamweni vantu vanosisa kuenda kunodetsereka maringe ngezveutano uye vanosisa kuziya kuti utano hunohloyiwa pajekerere muzvibhedhleya.

Kune vantu vatinotoziya muntaraunda kuti vantu ava ndiva vanohamba veifundisa maringe ngezveutano vantu avavo vakabatikoshera yambo ngekuti vanotionesa patinenge tisingaziii.

Mukati mendaraunda matinogara tinoona kuti mune zvibhedhlera zviri pasinde izvi zvinoitirwa kuti vantu vasazohamba mumango mikurutu kutsvaka zvibhedhlera asi vokwanisa kudetsereka.

Akiti woyee muntu otofa here nekutame mare yekuenda kuchibhedhlera asi hurumende nyamashi yakanasirisa pona apapo kuti muntu weshe unosisa kuhinwa kuhosha pasina muthuso.

Hutano hwendxondo hakakosha maningi ngekuti hunoita kuti vantu vazhinji vabetsereke, uye ndiho hunokomba kuti muntu uyu ungakwanisa ere kuti vashanda nevantu zvakanaka.

Nyamashi unoo tinoningira hutano hwendxondo hwakakosha maningi mukati mwemutumbi wemundu ngekuti hunodetseredza vandu kuti vadetsereke pona apo pavanenge vari mundaraunda dzine vamweni vandu.

Ngendaa yekuti muntu pabasa unosisa kushandidzana nevamweni zvakanaka kana une ngondo dzakashota ndopatinoona weichate amweni ngendaa iyi muntu unosise kupuwe mutombo kuti adzikame.

Igwinyiso remene mene hutano hwengonxo hwakakosha maningi mukati mendaramo dzedu ngekuti hutano uhu hunoita kuti muntu kuzvingwarira zvinenge zvakanaka.

Igwinyiso remenemene, mukati mwechibhehlera tinoningira toona kuti vanhu vazhinji vanogaremwo ,vanoshandemwo vanenge veiziya maningi ngezve mitombo idzi, uye vanokona maningi.

Muzvikora tinoona kuti ndimwo munogadzirwa vantu vanozoshanda muzvibhehleya ngeiyi ndaa tinozoziya kuti vanhu vemuzvibhehleya vanobaziya zvavanoita havatipe mitombo isiyo kuti tife.

Ngendaa yekuti vantu vazhinji vanoenda kuzvibhedhleya ngekuti vane gonda kuti vantu vanoshandamo vanoziye zvavanoita uye vanositsa kupiwa mitombo dzinoshanda kudhlina hosha.

Ngeumweni mukuwo tinoningira kuti mukati mwendaramo dzevantu, vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhleya, kunohloiwa maringe ngezvengazi yavo. Izvi zvinodetsera yaampho kuti muntu agare eiziya hosha iri paari.

Igwinyiso yemene mene tinoone kuti mukati mezvibhedhleya makawanda midziyo unenge irimo . Midziyo iyi inoita kuti mushando yemadhokoteya kana ana mukoti iite nyore vasazoneseka .

Mishini yechingezi irimo muzvibhedhlera, inohloye kutamba kemwoyo, yobhuyazve mutombo inodiwa. Zviro zvisingaonekwi ngemadhokodheya ngemadziso ndozvinoshanda mishini iyoyo.

Nedzimweni mukuwo tinoona kuti vanhu vazhinji vanosise kuende kuzvibhedhlera kuti vandohloyiwa maringe ngezveutano hwavo uye kudzivirira hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo yedu.

Tikaningira mukati mwezvibhehleya tinoona kuti ndau yona iyoyo yakabakosha yaambo uye mundau mwona umwomwo munoshandahe vantu vakasiyana siyana vantu vanosisa kutidetsera ponapo patinozwa kuti tine hosha.

Maizviziva here kuti hutano vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera Kundohloiwa kuti vaonekwe vachiri hutano here kana vasisiri.

Mwaiziya ere kuti mukati mwezvikora zvepadera ndimwo mwunogadzirwa antu vanozoshanda muzvibhedhleya nyamashi ngekuti vantu aya vanenge vakabanasa kufundiswa wozotishandira muzvibhedhleya weitidetsera.

...muzvibhehleya makabaanaka maningi ngekuti mune vantu anoziya ngezvemutombo. Tikaringira kudivi rimweni kune madhokodheya kumweni kuna vanamukoti anotidetsera.

Zvemenemene mukati mendaraunda dzatinogara tinosisa kufundiswa maringe ngezveutano ngekuti utano chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo yedu uye tinosisa kubabata zviro zvatino fundiswa .

Nyamashi unowu tinoringira kuti muntu weshe une kodzero yekuva ane utano wakanaka maningi uye muntu une kodzero yekudetserwa ngekufundiswa hee maringe ngezveutano.

Tikaningira nyamashi tinoone kuti mukati mwe mwezvikora antu anofundiswa maringe ngezveutano ngekuti utano chiro chakanaka maningi unosisa kungwarirwa utano.

Maizviziya ere nyamashi unou kuti vanthu vazhinji vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano hwavo pajekerere uye pasina mutuso wavanenge vadusa.

Mundaraunda mwatinogara tinomboona vantu vekuzvibhedhleya vanohamba veitifundisa maringe ngezveutano izvi zvinobaa tidetsera yeamho ngokuti tinogara teiziya.

Mukati mwenharaunda dzatinogara vantu vanosise kufundiswa maringe ngezveutano uye vanosisa kufundiswa maringe ngekushambe nyara pavanenge vashandise chimbuzi.

Tikaningira mukati mezvibhedhlera tinoona kuti vantu vazhinji vanoendamo kuti vaone kubatsirwa pona apo pavangadai vane hosha dzakasiyana siyana Uye muzvibhedhlera mune vantu vanoziya nezvemitombo.

Mukati mwezvibhedhleya mwakanaka maningi ngekuti ndimwo mwatinosisa kuenda ponapo patinenge teida kudetserwa kubva hosga dzakasiyana siyana uye tinosisa kudzingwarira zvona izvozvo.

Umweni mukuwo tinoona kuti muzvibhehleya mune madhokodheya anoshandamo . Madhokodheya aya anosisa kutifundisa maringe nezveutano uye vanosisa kutipa mutombo ponapo patingadai tawirwa nehosha .

Igwinyiso romene mene. Tikaningira nyamashi uno uyu tinoona kuti vandu vazhinji vanoenda kuzvibhedyera kunodetserwaa topano pavangadai vabatwa nehosha dzakasiyana siyana mundaramo mavo.

Ngenda yekuti zvi bhedhleya kuno shanda vantu vanoziya maningi ngezve mutombo tinoona teyi detsereka yambo kubudikidze ndivo vantu ava vantu ava vakabai tikoshera mukati mwe ndaramo yedu.

Maizviziva here kuti mukati mezvibhedhlera vantu vazhinji vanoendamo kuti vaone kudetserwa kuburikidza ngekurwara kwavanenge vaita asi kumwe vanopuwa mutombo wekuti hosha dzavanenge vanadzo dzipere.

Ngenda yekuti mu zvibhedhleya vantu vano gumemo kuti vaende kuno detserwa vantu vanosisa kunge vei puwe he mutombo mukati mwe zvibhedhleya kuti va betsereke kuti hosha ipere.

Igwinyiso re mene mene mukati mwe zvibhedhleya tino ona kuti mune mindau idzo dzino hloyiwa ngazi kuti tizo ronzerwa kuti tingadai tine hosha iri inopona patiri.

Mukati mwezvibhehlera tinoningira kuti munosisa kunge mune mitombo iyo inosisa kudetsera vantu vane hosha asi mitombo iyi ikatamika muntu unoendawo kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Nyamashi unowu tika ringira mukati mwe zvibhedhleya tinoona kuti munoshanda vantu vaka siyana siyana vantu ava vanosisawo kuti detsera ponapo pa tingadai teida ku detserwa mu ndaramo.

Ndezvemene mene tikaningira nyamashi tinoona kuti mitombo inowanikwa muzvibhedhlera ngeiindaa antu vazhinji tinosise kujairira kuenda kuzvibhedhlera kunodetserwa.

Igwinyiso rememene tikaningira nyamashi uno tinoona kuti mukati mwezvibhehlera vantu vanosisa kuendemwo kuti vanodetsereka ponapo pavangadai vane hosha dzinovamomotera.

Mukati mwezvibhedheya tinoringira kuti ndimwo munosisa kudetserwa vantu. Uye mukatanike mutombo, muntu unosise kunyorerwa tsamba yekuti aende kutsvake mutombo kuzvitoro zvemutombo.

Mukati mwezvibhehleya muntu ukaonekwa une hosha unosisa kupuwe mutombo. Asi mimweni mikuwo mitombo yacho inokone katamika, unonyorerwe tsamba kuti uende kooitsvaka kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Nyamashi unowu, tinoningira kuti mukati mwezvibhedhleya, mune mitombo yakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosisa kutidetsera pona apo patingadai teida kudetserwa kubva kuhosha dzakasiyana-siyana.

Gwinyiso remene mene , tiinoningira kuti mukati mwezvi bhehlera mune ndau idzo dzatinengeteida kudetserwa ndidzo. Tikaoneka kuti tinehosha tinosisa kupuwe mutombo.

Igwinyiso remene-mene tinoningira kuti mukati mwezvibhehleya vantu vanosisa kuendemwo kuti vadetsereke kubudikidza ngekupiwe mutombo yakasiyana-siyana mukati mwendaramo yavo.

Mwai zviziya ere kuti muzvi bhedhlera mune mitombo iyo yatinoonamwo mitombo iyi inosisa kutidetsera kudzivirira hosha dzakasiyana siyana dzino sanganisira gumarara rechibereko.

Nyamashi tikaningira mukati mezvi bhedhlera tinoringira kuti mitombo inosisa kushanda zvakasiyana siyana kuhina hosha dzakasiyana siyana mukati mwemutumbi wemuntu .

Mitombo mizhinji yakanakire kuti muntu unomwa ponapo paunozwa kuti unehosha, uye vantu vazhinji vanodetsereka yambo, kubudikidza ndiyo mitombo iyi, yavanopuwa muzvibhedhleya.

Maizviziva here kuti mitombo inosiyana siyana mukati mwendaramo kune mitombo iyi inoshandiswa kudziirira hosha dzakasiyana siyana mwukati mwendaramo yemundu uye mitombo iyi unoshanda yambo.

Igwinyiso remene mene nderekuti vantu vazhinji vanosisa kuenda mukati muzvibhedhleya kuti vaende kundohloyiwa maringe nezvemutumbi wavo kuti auna hosha ere wabatwa ngehosha wopuwa mutombo.

Igwinyiso re mene mene tika ningira nyamashi tinooona kuti mitimbo ino siyana siyana kune mitombo iyo inoshandiswa ku dzivirira hosha dzaka siyana siyana mukati me ndaramo dzedu hosha dzino sanganisira gomarara.

Mitombo imweni inoshandiswa kudziwirira hosha dzimweni, zvakaita semitimbo inodzivirira hosha yegomarara, mitombo iyi inosisa kupuwa kuzvibhedhleya ngewanoziya ngezvayo.

Tikaningira mukati mwendaramo yedu tinoona kuti mitombo yakasiyana-siyana uye mitombo iyi inosisa kuhina hosha dzakasiyana-siyana uye tinosisa kuipuwa kuzvibhehleya.

Ngendaa yekuti hosha dzizhinji hatidzioni ngemadziso edu mbune tinosisa kuenda kuzvibhehlera ponapo patingadai tafungidzira kuti tine hosha topuwa mutombo

Nyamashi unowu tinopinda mukati mezvibhedhlera pona apo patingadai hosha dzakasiyana siyana tinosisa kudetserwa kubudikidza nemadhokodheya watonoonamo votipawo mitombo yakasiyana siyana.

Igwinyiso remenemene tikaringira nyamashi unou tinoona kuti mitombo yawanda maningi uye mitombo inosisa kuhina hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo izvi zvinodetsera yaambo ngekuti vanthu vazhinji vanodetserwa.

Igwinyiso remene-mene, mitombo inohina zviro zvakasiyana-siyana, mukati mwendaramo dzevanthu, kune mitombo iyo inoshandiswa kudzivirira zvirwere zvakaita segomarara mukati mwemunthu.

Nyamashi tikaringira mukati mwezvibhehleya tinoona kuti vantu vazhinji vanoendemwo kuti vaende kodetserwa ngekupuwe mitombo iyo inodzivirira hosha dzakasiyana -siyana mukati mwendaramo.

Maizviziya ere nyamashi unowu kuti mukati meutano hwedu vantu vazhinji vanomwe mitombo kuti varambe vakagwinya ngemuti mitombo imweni inodzikisra hosha iri pamuntu.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwemitombo yakasiyana siyana vantu vazhinji vanoimwa kuti vahine hosha dzakasiyana siyana dzimweni hosha dzinosanganisire kupanda kwemusori nekupanda kwemarenje.

Muntu weshe unekodzero dzeku hinwa hosha dzakasiyana -siyana mukati mwendaramo yake. Uye vantu vazhinji vanotwya kuenda kuzvibhedhleya kunopuwa mutombo ngekuti vanoda zvekuenda kumaporofita.

Tikaringira mitombo iriyo nyamushi unowo tinoona kuti imweni mitombo inoshandiswa kudzirira hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramu dze vantu ngeiyi ndaa vantu vanosisa kudetsereka ndiyo mitombo.

Mai zviziya ere kuti mukati mwe zvibhedhleya mune mitombo yaka siyana siyana imweni mitombo ayi hini hosha chete asi ino dzivirira hosha kuti ibude mukati mwe mutumbi we muntu.

Ngendaa yekuti nyamshi uno tinoningira toona kuti mitombo mizhinji inosisa kunge yeigara muzvibhehleya tinosise kuhamba kuenda netsoka dzedu kuzvibheleya kuno hloyiwa topuwe mutombo.

Nyamashi tinoona kuti mukati mwezvibhehleya mune ndau dzinohlowiwa ngazi dzedu kuti dziningirwe kuti dzingadai ere dzisina hosha unopona pakati padzo.

Nendaa yekuti mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti vantu vanotwa kuendemwo ngekuti vanotwa kunyeberwa. Asi sandiyo nyaya nekuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo inobhuye gwinyiso paunohloiwa.

Ngenda yekuti muzvibhodhlera tinoona Kuti mune ndau idzo dzinohloiwa ngazi yedu. Ndau idzi dzinodetsera hee kuti madhokodheya anyatso kunringira kuti ngazi iyi ingadai ine hosha iri.

Vantu vazhinji vanosisa kuramba veienda kuzvibhedhlera kundoningirwa maringe ngezvengazi yavo kuti yakajeka ere. Izvi zvinobudikidza ngemidziyo yatinoona mukati mwezvibhedhlera.

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhera kunohloyiwa pona pavanofungira kuti vangadai vane hosha dziripavari ngekuti kuchibhedhlera kune midziyo dzinobhuya chokwadi.

Mukati mwezvibhedhleya tinoningira toona kuti vantu vazhinji vanoendemo kuti vabetsereke. Ponapo pavangadai veida kubetsereka, uye mukati mwezvibhedhleya mune ndau idzo dzinoshandiswa kuti ropa redu riringirwe.

Igwinyiso mukati mwezvibhedhlera tinoona Kuti mune ndau iyo yekuti madhokodheya anoshandisa ponapo pavanenge veida kuvheneka mutumbi wedu kana kuvheneka ngazi yedu kuti ingadai isina hosha ere.

Muntu weshe unosisa kuenda kuzvi bhedhlera kuti aende kunohloyiwa maringe ngezve ngazi yake izvi ndizvo zvinoita kuti aziye paakamira mukati mwenyama dzake kuti mutumbi wakwe wakachakagwinya ere.

Mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune ndau iyo inoshandiswa kuti vantu vatorwa ngazi dzavo dzihloyiwe dzibudise hosha yemene mene.

Chandooziya ndechekuti mukati mwezvibhedhlera mune midziyo inoshandiswa pona apo ngemadhokodheya pavanenge eiringira kuti tingadayi tine hosha dzakadini mukati mwemutumbi wedu.

Igwinyiso remene-mene mukati mezvibhedhlera tinoone kuti mune ndau iyo inosisa kunge yeiitwa zveshe zvinoitwa mukati mwechibhedhlera.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda vahloyiwemwo vozoronzerwa kuti vane hosha yakati kubudikidza ngemidziyo inenge iri mwona imwomwo.

Mukati mendaramo dzevarumbwana, varumbwana vanosisa kubatwa zvakanaka ngekuti tinoziya teshe kuti vantu ava havakoni kuronza kuti tine hosha yakasiyana-siyana.

Varumbwana vanosisa kungwarirwa mikuwo dzeshe, ngekuti varumbwana vamweni avakoni kubhuya kuti ndinozwa panopanda munyama dzangu. Ngeiyi ndaa vanosisa kuita veihloiwa kuzvibhedhleya.

Mukuwo uwo wakanaka ndowatinoona vana mai veyiyenda nevana vavo kuzvibhedhleya kuti vaende kunohloyiwa maringe ngezveutano wevarumbwana wavo.

Tino ningira nyamashi toona kuti utano hwe varumbwana hwakabai kosha maningi ngekuti hutano uhwu hunoita kuti varumbwana vagare vaka gwinya uye vasina hosha mavari.

Varumbwana vedu vanositsa kuvhenekwa ngazi yavo mukuwo ngemukuwo , vanositsa kupuwa mitombo uyu inoita kuti vadzivirire hosha dzakasiyana siyana mwukati mwendaramo yavo.

Vantu mukati mendaramo tinobaona kuti tinosisa kuzvibetsera ponapo patinoita varumbwana. Varumbwana vedu vanosisa kuramba veihloiwa maringe ngehosha dzinovamomotera.

Mukati mwendaramo yedu tinoona kuti varumbwana vakabakosha yaamho uye tinosisa kuenda nevarumbwana kuzvibhedhleya kuti varambe veihloyiwa maringe ngezveutano hwavo peshe-peshe.

Nyamashi tikaningira mukati mwezvibhedheya tinoona kuti ,mune midziyo irimo. Midziyo iyi, inosisa kushanda zvakawanda maningi ,mukati mwendaramo yedu, uye inosisa kutidetsera ,pona patinenge teida kudetse.

Tinobonga kakurutu vantu vakagadzira midziyo yatinoona muzvibhedhlera, ngekuti tinoona kuti midziyo imweni, muntu unotopindemo otoringirwa mutumbi wako kuti ungadai usina hosha here.

Tinotarisa teiona kuti mukati mezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana -siyana zvinoshandiswa ngemadhokodheya midziyo imweni inoita kuti madhokodheya vasabatirawo chirwere chinenge chauya nemuntu unorwara.

Igwinyiso remene-mene tikaningira mukati mezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana, midziyo iyi inosisa kutidetsera ponapo petingadai tabatwa ngehosha kuti tizoona kurapika.

Tika ningira nyamashi tinoona kuti muzvibhedhleya mune ndau idzo dzinosisa kuhloiwa vantu. Kuti vaonekwe kuti vangadai vaine hosha iri inopona mukati mwemutumbi vavo.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana iyo inosiso kushandiswa nemadhogodheya. Kuti vaite mishando yavo uye vaiite nemwazvo, midziyo idzi dzinoita kuti mishando yavo iite nyore pakuita.

Igwinyiso remene mene tikaningira mwukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana. Imweni midziyo yatinoona inosanganisira movha dzinotakure mutombo dziyani.

Ukapinda muzvibhedhleya yeida kuhinwa hosha havatangi ngekupa mitombo. Asi vanotanga vahloya veishandisa midziyo yavo vozokupe mutombo unoenderana nehosha yaunenge veizwa.

Mitombo yakasiyana-siyana inoshanda mukati mwezvibhedhleya, uye mitombo iyi inosisa kuchengetwa mukati mwemidziyo yakasiyana-siyana inotonhorera.

Mukati mezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakawanda maningi, imweni midziyo inoshandisa kutwara mitombo, imweni midziyo inoshandisa kuti munthu awatire ponapo paangadai eizwa hosha.

Igwinyiso re mene mene mukati me zvibhedhleya mune midziyo yaka siyana siyana kune midziyo inoshandiswa kuvhiya muntu ponapo pa angadai ane hosha iri mukati me mudumbi kuti adetsereke.

Zvemenemene mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyanasiyana imweni midziyo inoshandiswa kuhloya ngazi dzeantu, imweni midziyo ndiyo yatino ona inochengeterwe mutombo.

Gwinyiso randinoziya ngerekuti mukati mwendaramo dzedu tinoningira toona kuti munezvibhedhleya mukati mwazvo mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa ngemadhokoteya.

Inyaya yakanaka maningi mukati mwendaramo yekuti vantu vazhinji vaienda kuzvibhedhleya kunohloyiwa vachishandisirwa midziyo yemuzvibhedhleya mwona imwomwo.

Nenda yekuti vantu vazhinji vanosisa kushandisa mutombo yaka siyana asi mitombo iyi mizhinji yakona inosisa kuchengetwa mu zvidziyo dze mu zvibhedhlera.

Gwinyiso remene-mene randinoziya nerekuti mukati mwezvibhehleya mune midziyo inodzivirira hosha dzakasiyana-siyana uye midziyo iyi inosisa kungwarira vantu vanoshandemo kuti vasabatwawo ngehosha.

Maizviziya kuti nyamashi unowu mukati mezvibhehleya mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswamwo, kune midziyo inoshandiswa kuchengetere mitombo ngekuti inotondorera midziyo yakona.

Mwaizviziya ere nyamashi unowo kuti mukati mezvibhedheya vantu vazhinji vanosisa kugumemwo kuti vahloyiwe kubudikidza ngemidziyo yatinoona mukati mezvibhedheya mwona imwomwo.

Igwinyiso remene-mene. Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune ndau idzo dzinoshandiswa kuchengetera midziyo dzemuzvibhedhleya uye midziyo idzi dzinoita kuti mishando yemadhokodheya iite nyore.

Igwinyiso remene-mene mukati mwezvibhehleya mune midziyo yakasiyana-siyana. Midziyo iyi inosisa kushandiswa ngevantu vanoziya nezvayo uye vantu ava vanosisa kutidetsera pona apo patinenge teida detse...

Igwinyiso remene mene tinoningira kuti mukati mwezvibhedhlera tinoone kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo unosisa kushandiswa kuti idetsere madhokoteya kuti mishando yavo iite nyore.

Mukati mezvibhedhlera tinoona kuti vantu vazhinji vavakugumamo kuti vadetsereke uye vahloiwe asi kuti uhloiwe unosisa kunge une gwaro rakanaka maningu uye unofanira kuzvidzivirira.

Igwinyiso remene-mene, tikaningira mukati mwezvibhedheya ,tinoona kuti midziyo yemwo aiperi yaampho, uye movha dzirimo dziyani dzinotakure mitombo, dzitobaariwo midziyo dzemuzvibhedhleya.

Maizviziva ere nyamashi unowu kuti vantu vazhinji vanoenda mukati muzvibhedhleya vanosisa kudetsereka ponapo kubudikidza ngemidziyo inova bhuyira chokwadi kuti vangadai vane hosha iri.

Gwinyiso remene mene nderekuti hosha aioneki nemadziso ega asi unosisa kuenda kuzvibhedhlera kundohloiwa nemichini dziriyo Vachiningira vachibhuirwa kuti une hosha.

Maizviziya ere kuti mukati mezvibhehleya mune mizviyo yakasiyana siyana inoshandisweno imweni midziyo yakaita zvitumbu izvo zvinoshandiswa kana muntu eivhiiwa hosha ngebarike.

Igwinyiso remene-mene muzvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana. Iyo inosisa kushandiswa ngemadhogodheya kuti mishando yavo iite nyore pona pavanoiita.

Zvemene-mene, tikaringira mukati mwezvibhedhleya, tinoona kuti mune mudziyo yakasiyana-siyana. Midziyo iyi inosisa kutidetsera pona apo, patingadai teida kuhloiwa ngazi yedu ,nekuti ndiyo inoona.

Maizviziya here kuti mukati mezvibhedhlera mune ndau iyo yekuti inoshandisa midziyo yemuzvibhedhlera kuhloya ngazi dzevantu.

Mitombo yakabaakosha yaambo uye mitombo inosisa kugara pandau inotondorera patinoguma muzvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo iyo inoshandiswa kuchengetera mitombo .

Zvemene mene tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu vantu tinosisa kunge teienda kuzvibhedhleya ngekuti hosha hadzioneki ngemadziso asi mukati mwezvibhedhleya mune michini inoona hosha.

Mitombo yanyamashi tinoona kuti inochengeterwa mukati mwezvibhedhleya uye mukati mwezvibhedhleya mwona umwomwo mune mudziyo inoshandiswa kuchengeta mutombo iyi.

Mukati mwezvibhehleya mune zvidziyo zvakasiyana siyana izvo zvinosise kushandiswa nemadhokodheya kuti vakwanise kuita mushando zvakanaka ponapo pavanenge veyiita.

Igwinyiso remene mene kuti mitombo yanyamashi tinoiona kuti inogara muzvidziyo zvatinoona mukati mwezvibhedhleya ngokuti midziyo dzimweni idzi dzakanasirirwa zvona izvozvo uye dzinotondorera.

Vanthu vazhinji vanofamba mukati mezvibhedhleya vanoziya maningi maringe ngemicgini dzinenge dziri muzvibhedhleya mona umwomwo uye kuti dzinoshandei mukati mwendaramo yedu.

Ngendaa yekuti vantu vazhinji vanotya kuenda kuchibhedhlera ngekuti vanotya kunyeperwa kuti vanorwara ngehosha yakati. Izvi zvakashata maningi, vantu vanosisa kuziya kuti kune midziyo inoita basa rachona iroro.

Vantu vazhinji vanosisa kushandisa zvidziyo vekuzvibhehleya kunyanya-nyanya vanoshandemwo. Ngekuti zvidziyo izvi zvinoita kuti vadzivirire hosha dzakasiyana-siyana dzinobata vantu.

Igwinyiso remene mene tinoningira kuti mukati mwezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana. Imweni midziyo inoshandiswa kuti vantu vauya kunohinwa vaone pekugarira. Imweni inodzivirira hosha dzakasiyana siyana.

Mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana. Imweni midziyo yatinoona muzvibhedhleya imovha nekuti movha idzi, dzinoshandiswa kutakura mitombo , dzimweni dzinotakura vantu vanorwara.

Mukati mezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana imweni midziyo inodetsera mukuhloya ngazi dzevantu imweni inodetsera ngekuti ndiyo inodzivirira kuti vantu vanoshandemo vasabatwa ngezvirwere.

Igwinyiso remene-mene tikaningira mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune mudziyo yakasiyana siyana midziyo iyi inosisa kushandiswa nemadhokodheya kuti vaite mushando yavo uye mishando yavo ive nyore.

Mwaiziya here kuti mitombo yanyamashi yabasiyana nemitombo yekudhaya ngekuti mitombo yanyamashi tinoningira toona kuti vantu vazhinji vanoishandisa kuhina hosha dzakasiyana siyana uye inosise kugara panotontorera nguwa dzeshe

Igwinyiso remenemene, tikaningira mukati mwezvibhehlera tinooona kuti mune mitombo yakasiyanasiyana. Mitombo iyi inosisa kushanda kuhina hosha dzakasiyana siyana mukati mwenndaramo dzedu. Mitombo iyi inosisa kugara panopipirira.

Mitombo mizhinji yetinoona mukati mwendaramo yedu, yakabaanaka yaamho ngekuti mitombo iyi inohina hosha dzakasiyana-siyana dzetinoona, mukati mwendaramo yedu.

Chokwadi chemene ndechekuti karetu vantu vaiva vasina mitombo yatinoona nyamashi ngekuti nyamashi unowu tinoona kuti mitombo mizhinji inopuwa vantu kuzvibhedhlera vantu vakaipuwa kuzvibhedhlera votodetsereka.

Nyamashi uno uyu watinorarama tinoona kuti kune mitombo yakasiyana siyana kune mitombo imweni inoshandiswa kututsira ngazi yemuntu mukati mwemutumbi wake konapo parinenge rashomanana .

Maizviziya yere nyamashi uno uyu kuti mutombo imweni inosisa kudzorwa kana weida kuishandisa kazhinji ponapo paunonga wakakuvara kana pamurenje kana panyara .

Maizviziya ere kuti mitombo yanyamashi yabasiyana siyana nemitombo yakudhaya. Nekuti mitombo yanyamashi inemweni yacho tinoiona muzvibhodhlera inoite zvekumwiva. Imweni yacho inorape gotsorwa kana besha.

Ndo ngekuti mitombo yawanda maningi, izvi zvinokhomba kuti hosha dziri kuwandawo. Ngeiyi ndaa vantu vanosisa kuramba veihloiwa ngazi yavo, kuzvibhedhleya kuti vadetsereke pona pavanoda rubetsero.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune mitombo, asi mitombo iyi tikayitama tinosisa kuyitsvaka kuzvitoro zvinotengese mitombo kuti tiwone tichadetsereka.

Gwinyiso remene-mene tinoringira nyamashi unowu toona kuti mukati mwezvibhehleya tinosisa kupuwe mitombo iyo inohina hosha dzakasiyana-siyana uye mitombo iyi inosisa kugara panotontorera.

Tinobadakarira kazhinji kakurutu kuti vantu vaende kuzvibhedhlera ponapo pavanonzwa kuti nyama dzawo dzinopanda ngekuti kuzvibhedhlera vantu vanopiwa mitombo inoshanda kunyaradza panopanda.

Akiti woye tinoziya kuti mukati mwezvibhehleya mune mutombo inohina zvakasiyana-siyana. Imweni mitombo inohina kupanda kwemasoro, imweni kupanda kwemirenje kana madziso.

Mitombo yanyamashi inosisa kunwiwa zvakanaka, ndozvayakanakira. Ukazi unisana kuimwa kairi pazuwa, unosisa kuteedza izvozvo ngekuti ukaimwa kakawanda imweni yacho inopedzisira yodhaka.

Mitombo yekaretu yasiyana nemitombo yanyamashi. Mitombo yanyamashi tinobaitenga kuzvitoro zvinotengesa mitombo uye tinosisa kuipuwa ngevantu vanoziya ngezvemitombo iyi.

Nyamashi unouyu tinoningira kuti mitombo inosisa kuita mitambo yakasiyana-siyana mundaramo mwevantu. Kune mitombo inochengeterwa muzvibhedhlani kuti irambe yeishanda zvakanaka.

Gwinyiso randinoziya ngerekuti mukati mwezvibhedhlera muntu ukaendemo weida kudetserwa unodetserwka, ukaonekwa kuti une hosha pona paunenge wahloiwa vanokupe mitombo yanyamashi.

Mukati mwemitumbi yevantu, vantu vamweni vanosisa kumwe mitombo kuti vagare vakahinwa uye vantu vanosisa kumwe mitombo semabhuirwe azvinenge zvaitwa mukati mwemadhokodheya.

Mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo zvinotengesa mitombo yacho yanyamashi uye vanoti bhuira kuti mutombo uyu unoshanda sei, kana uri wekudzodza todzodza, kana uri wekusvisvina tosvisvina.

Mwaizviziya ere kuti nyamashi unowo mitombo dzinosiyana siyana mukati mwendaramo uye mitombo idzi dzinosisa kugara panotonhorera mukuwo dzeshe kuitira kuti dzirambe dzeihina hosha.

Maiziya ere kuti mukati mwemutumbi wemuntu, muntu une hosha akamwa maphiritsi zvinoita nyore. Izvi zvinobetsera mukati mendaramo yemuntu.

Ngendaya yekuti mitombo yanyamashi yasiyana nemitombo yekudhaya mitombo yanyamashi kune inota zvekudzodzwa koita inota zvekubairwa mukati mwenyama yemuntu koita inoita zvekumwiwa nemvura.

Maizviziya ere kuti mitombo ya nyamashi imweni yacho ino ita zveku dzodzwa mitombo iyi ino shandiswa ku dziura panenge paka kuvara mukati me mutumbi we muntu kuti ahinwe.

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati mwe zvibhedhleya vantu vazhinji vanenge varimo vano kona maningi kuziya ngezve mutombo uye vano sisa kutipe mitombo ino enderana nge hosha ya tinayo.

Vantu vazhinji vanosisa kuenda kuzvibhedhleya kunopuva mutombo. Ngendaa iyi vantu vanobetsereka yaambo, uye mitombo iyi inoshanda kana muntu ukaitora zvakanaka.

Nyamashi tinoona kuti mitombo , inoasiyana-siyana, uye mitombo inosisa kuhina, hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo imweni tinoiona inogara iri muzvibhodhleya ,kuti irambe ichishanda.

Mitombo yanyamashi inosisa kushanda zvatinonga taronzerwa ngemadhogodheya, kana tazi tinosisa kuimwa kairi pazuva, tinosisa kubatedzera mitemo yatinenge tapuwa.

Mitombo inogara muzvibhehlani mitombo iyi inosiso kungwarirwa mubhehlani mwona umwomwo ngekuti ndimwo munoite kuti irambe yeishanda isange ine zvinoibata kuti isazoshanda.

Ngerimweni gore ndakaenda nasekuru angu ayiya asingachakone kubhuya ngekurwara ngedenda. Takaguma muchibhehleya vochopuwe mutombo vochotoita zviri nani kwakutotanga kubhuya.

Vantu vanogadzira mutombo vanobayite manenji emene kune mitombo dzatinoona dzinogara muzvibhehleni asi mutombo iyi inosisa kutorwa ngemazvo nekuti imweni ukayitora zvisizvo inodhaka.

Maizviziya ere kuti mitombo yanyamashi mitombo yakanaka yaamho. Ngekuti inobetsera ponapo patinenge teida kubetserwa, uye mitombo iyi inoita kuti vantu vahinwe hosha dzakasiyana-siyana.

Nyamashi tinoona kuti mitombo yavayo inonasirwa nevantu vanoziva maningi maringe nezvu mitombo yakona uye vantu ava vanosisa kuti gadzirira mutombo yakasiyana siyana.

Maizviziya ere kuti mitombo yanyamashi vantu vazhinji vanoda kuishandisa. Kubudikidza ponapo pavanenga vavirwa ngehosha dzakasiyana-siyana mundaramo mwavo.

Chakanakira mitombo yanyamashi ngechekuti tinoona kuti inohina hosha dzakasiyana-siyana uye inopedza hosha dzakasiyana-siyana mukati mwendaramo dzevantu vanyamashi.

Igwinyiso remene-mene, tinoziya kuti mitombo yanyamashi yasiyana nemitombo yekudhaya. Mitombo yanyamashi iyi mitombo inogara muzvibhodhlera kuti igare yakachengetedzeka uye imweni mitombo inomwiwa.

Igwinyiso remene mene mitombo inoshanda zvakasiyana siyana Uye mitombo yanyamashi tinosisa kuipuwa kuzvibhedhlera ngevanoziva nezvayo kuti tihinwe hosha dzatinenge tinadzo.

Vamweni mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vamwenu vedu vanorarama ngemitombo yakasiyana-siyana. Mitombo iyi inodzikisira hosha mukati mwemutumbi dzavo.

Mitombo inohina vantu vane utano hwendxondo hwakashota unoshanda yaambo nekuti unodzikamisa vanhu avo asi vantu ava vane ndau yavanosisa kugara vachichengetwa.

Igwinyiso remene mene tinoningira mukati mendaramo yedu toona kuti kune vantu vanorarama nengonxo dzakashota vantu vona avavo vanosisa kupuwa mutombo kuti vadetsereke mukuwo uchiripo.

Nyamashi tikaningira muzvibhedhleya tinoona kuti kune ndau idzo dzinochengetwa antu vayani vanenge vane ndxondo dzakashota uye vanenge vachibetserwa ngekupuwe mutombo kuti vadzikame.

Nyamashi unoowu tinoona kuti utano hwendxondo hwakakosha maningi mukati mwendaramo yemuntu ngekuti muntu akwanisi kuita mishando imweni kana asina ndxondo dzakanaka mukati mwake.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti, utano hwakakosha maningi, kunyanya-nyanya utano hwendxondo, ngekuti hunoita kuti muntu, ave muntu pane vantu uye arambe akagwinya mutumbi wake.

Nyamashi unouyu tinoona kuti mukati mwendaramo yedu varumbwana ndiwo vantu vakabaakosha yaamho uye varumbwana vanosise kuramba veiendwa nawo kuzvibhedhlera kuti vapuwe mutombo uwo unodziirira hosha dzakasiyana siyana

Gwinyiso remene mene tinoziye kuti vantu vanosisa kuendesa vana vavo kuzvibhdhleya kuti vahloyiwe uye vadzivirirwe mubva muhosha dzakasiyana-siyana

Gwinyiso remene mene, warumbwana wandu wakakosha mukati mwendaramo yedu, wanosisa kuramba weihloiwa maringe ngezveutano hwawo uye kuti wapuwe mitombo iyo inosisa kuadetsera.

Varumbwana vantu zvakakosha maningi mukati mendaramo ngeiyi nda vanosisa kuramba veihloiwa maringe Ngezvengazi yawo uye vanosisa kuramba veidetserwa kuti vahloiwe kubva kuhosha.

Varumbwana vantu vanosise kungwarirwa maningi. Uye varumbwana vanosisa kuyendwa nawo kuzvibhedhlera kuti varambe vakahloyiwa ngazi yavo kuti vangadayi vasina hosha here.

Vantu vazhinji vanoenda kuzvibhehleya nge varumbwana kuti varubwana vadetsereke kubudikidza ngekupiwa mutombo uyo unozovadetsera kuti varwise hosha dzingadai dzinoda kuvamomotera.

Maizviziya here kuti mwukati mentaraunda dzatinogara, varumbwana varimwo vanosisa kuramba veienda kuchibhedhleya kuti vandohloyiwa hosha ingadai iri pavari?

Zvemene mene tinotarisa mukati mwendaraunda dzatinogara toona kuti varumbwana vanosisa kuenda kuzvibhehleya kunoramba veihloiwa kuti vadzivirirwe kubva muhosha dzakasiyana siyana.

Murumbwana unosisa kuenda kuzvibhehlera kunoramba vei hloyiwa kuti vaoneke kuti vangadai vaine hosha iri inopona mukati memwiri wavo

Ngendaa yekuti varumbwana vakabakosha maningi tinosise kuvàbata zvakanaka uye varumbwana vanosise kunge veiendwa navo kuzvibhedhlera kuti vahloyiwe ngazi yavo mukuwo ngemukuwo kuti ionekwe kuti aina hosha ere.

Maizviziya here kuti varumbwana vanosisa kuenda kuzvibhedhleya kuti vahloyiwe kubudikidza ngekunge vaenda nevabereki vavo kuzvibhedhleya kona ikweyo.

Igwinyiso remene-mene nyamshi tinoningira kuti varumbwana vanobatwa ngehosha dzakakura kura uye ngendaa iyi vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kona uko kwavanodetserwa kuti vadzivirirwe hosha idzi.

Chakanakira muzvibhedhleya ngechekuti munohloiwa muntu weshe. Ngeiyi ndaa varumbwana vanosise kuramba veiende kohloiwa, kuti vadetsereke pona apo, pangadai veibatwa ngehosha dzakasiyana-siyana mundaramo mavo.

Nyamashi unou tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda nevarumbwana vavo kuzvikora kuti vadetsereke uye varumbwana ava vanosisa zve kuendwa navo kuzvibhedhlera kuti varambe veivhenekwa ngazi yavo.

Tikatarisa varumbwana vedu vanosisa kuramba veihloiwa kuti avana hosha ere uye vanosisa kupuwe mitombo iyo inovadzivirira muhosha dzakasiyana siyana.

Vantu vazhinji vane varumbwana vanosisa kuenda nevarumbwana vavo kuzvibhedhleya mukuwo ngemukuwo dzakasiyana kuti vahloyiwe uye vadzivirirwe muhosha dzakasiyana siyana.

Tikaningira mukati mendaramo yedu tinosisa kuona kuti muntu unosisa kuzvivheneka maringe nengazi yake mukuwo ngemukuwo wakasiyana kuti uonekwe kuti hauna hosha here.

Tikaningira nyamashi, tinoona kuti utano hwakakosha maningi mukati mwemuntu, uye utano unoite kuti vantu vave vantu pane vantu, uye muntu unosise kunge weifundawo kuti uzo zvidetserawo ramangwana rako.

Igwinyiso remene mene tikaningira nyamashi unou tinoona kuti munhu mbune unosise kudzingwarira kubva kuhosha dzakasiyana siyana dzingada kukumomotera mukati mwendaramo yako.

Maizviziya ere kuti utano, chiro chakakosha pamunhunje? Muntu unosisa kuramba eizvingwarira maringe ngezveutano hwake, uye muntu unosisa kunge, eiziya zviro zvinoita kuti utano hwake hurambe huripo.

Nyamashi tikaningira mukati mwemundu tinoona kuti hosha dzingada kukubata ,dzakambaa wandisa yambo asi muntu kuti kudzivirire hosha , unosisa kuziya zviro zveutano hwako.

Mai zviziya ere kuti muntu nje uno sisa kuenda ku chikora kuti ufunde kuzokona kuzvi riritira ra mangwani rako ngekuti mangwani akasha kudarika nyamashi muntu ita zviro zve kuti uzo rarama ndaramo yakanaka

Munhu njee unosisa kudzingwarira kubudikidza ngekuziya kuti pabonde ukaendepo, unosisa kupfeka usabatwa ngehosha dzepo, uye unosisa kuramba weihloyiwa ngazi yako kuti ionekwe kuti haina hosha ere.

Maizviziya ere kuti nyamashi unowu hutano hwakakosha maningi? Muntu unosisa kudzingwarira maringe ngezveutano uye muntu unosisa kuziya kuti ashandise chimbuzi unosisa kushambe nyara.

Igwinyiso remene mene muntunje unosisa kudzingwarira uye muntu unosisa kuenda kuchikora kuti udetserwke mukati mwendaramo yako vantu vanosisa kuenda kuzvikora vazoita mushando inodadisa.

Mukati mendaramo yedu muntu anosisa kuenda kuchikora kuti ugare wakafunda wozvozviriritira unofanira kuti ngekuti ukaenda kuchikora unopedzisira wambavha.

Nyamashi muntu weshe unosisa kuziya kuti paanodhandisa chimbuzi unosisa kushambe nyara uye paunoda kurya unosisahe kushambe nyara dzigare dzakashamburuka.

Nyamashi muntu wemene-mene unodzingwarira unosisa kuramba eivhenekwa ngazi yake kuti aonekwe kuti ungadai asina ere hosha inopona mwona mukati memutumbi wake.

Muntunje unosisa kudzingwarira maringe nezveutano hwako. Unosisa kushanba mutumbi wako mukuwo ngemukuwo uye unosisa kukwesha mazino ako arambe akachena kuti asanhuriwa antu.

Maizviziya ere kuti muntunje unosisa kunge eizvingwarira pazvinhu zvakasiyana siyana pahosha , uye muntu unosisewo kufunda kuti uzokona kudzingwarira ramangwani rako .

Vantu vazhinji vanosise kuzvingwarira maringe ngezveutano izvi zvinoita kuti muntu agare upenyu hwakareba kubudikidza ngekuti unenge eihloiwa akaonekwa anehosha yotohinwa.

Ngendaa yekuti vantu vanoenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo, uku ndiko kwavanobhuyirwa kuti munomwa sei mutombo wakona, uye kwemazuwa manganayi meyiumwa.

Mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda kunofundiswa kuti mitombo iyi munoimwa sei uye inoshanda sei mumutumbi wemuntu.

Mukati mwezvitoro zvinotengeswe mitombo, tinoona kuti vantu vazhinji vanoshandemwo ,vanoziya maningi maringe ngezvemitombo yakhona iyi, uye vanosisa kudetsera vantu, nekuvabhuira kuti mitombo yakhona inotorwa sei.

Ngenda yekuti muzvibhedhlera mukatamike mutombo muntu unosisa kunyorerwa tsamba yekuti aende kunotsvake mitombo kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Ngendaa yekuti vantu tinotama mitombo mukati mwezvibhedhleya, tinosisa kuzoguma kuzvitoro zvinotengese mitombo, totengeserwa mitombo yatinenge teida totohinwa.

Mwaizviziya ere kuti muzvitoro zvinotengese mitombo munoshanda vantu vanoziya maringe pamusoro pezvehutombo ngekuti mukashanda vantu vasikazii zvemutombo vanopera kutiuraya ngekutipa mutombo isiyo.

Igwinyiso remene-mene, tinoona kuti mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo. Vantu vazhinji vanenge veishandemwo vanoziya maningi ngezvemutombo. Ngekuti kana vasingaziyi vanobapera kuti uraya.

Ngenda yekuti mukati mwe zvibhedhleya vantu vano endemwo kuti vano piwe mutombo asi vakai tama vano nyorerwa tsamba yekuti vaende kuno tsvake mutombo mukati me zvitoro zvino tengesa mutombo.

Taiziya ere kuti mukati mwe zvitoro zvino tengese mitombo amungo tsvakwi muntu weshe weshe kuti atenge mutombo atengese mutombo uyu asi muno shanda vantu vanenge vakato zvifunda ku zvikora zvepa dera.

Igwinyiso remene-mene zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kunge zviri pasinde nezvibhedhleya kuti vantu vasahambe mumango mukurutu kutsvake zvitoro izvi.

mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo munotengeswa mitombo iyo inoshanda zvakasiyana-siyana. Kune inenge iri muzvibhodhleya iyo inoita zvekumwiva inoita maphirizi anoita zvekusvadwa asi dzese mitombo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo, zvinotarisira muntu, kuti auye negwaro raanouya naro, kuti adetserwe pona apo paangadai, eida mitombo mukati mwenzvi mwe mwemwemwechitoro chona ichocho.

Mwaizviziya ere kuti nyamushi unowu kuti mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo vantu vazhinji vanoendemwo koti vandodetserwa, mukati mwezvitoro izvi vantu vanodetserwa kuti mutombo yacho inomwiwa sei.

Ngenda yekuti tinenge tatama mutombo mukati mwezvibhehleya tinoon kuti vantu vekuzvibhehleya vanotinyorera tsamba yona iyoyo yekuti tinosisa kuenda kuzvitoro zvinotengesa mutombo.

Nyamashi unowu tinoningira toona kuti mukati mwezvibhedheya ,mukatamike mitombo, dhokodheya kana kuti mukoti ,anosisa kutinyorera tsamba yekuti tiende kunotenga mutombo, kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Igwinyiso remene-mene tinoningira kuti mukati mezvitoro zvinotengesa mitombo munoshanda vantu vanenge vakatozvifundira kuti vasazotipa mutombo isiyo uye vantu ava vanosisa kuti bhuyira kuti mitombo yacho toimwa sei.

Maizviziya here kuti mukati mezvibhedhlera zvinotengesa mitombo kunotengeswa mitombo yakasiyana siyana kune mitombo inotutsira ngazi mukati menyama dzemuntu.

Nyamashi tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu. Vantu vekuzvibhedhleya vanohamba veifundisa maringe ngezveutano, ngekuti utano chiro chakakosha maningi mwukati mwendaramo. Vantu tinosisa kubata zvavanotifundisa.

Maiziya ere kuti mukati me ndaraunda dzatino gara vekuzvi bhedhleya vanombo pota vei uyamwo veiti fundisa maringe ngezve utano hwedu iye ngezve hosha dzinga dai dzeida ku dzivirirwa.

Zvisine kuti hosha yakombasei mukati mwentaraunda tinoona rekuzvibhehleya vanohamba veiuya veitifundisa maringe ngezvehosha yona iyoyo kuti toidzivirira sei .

Mwaizviziya ere kuti hosha ikaita mukurumbira mukati mwendaramo yevantu, hosha yona iyoyo inohamba yeishambadzwa ngevantu vekuzvibhedlera kuti vantu vagare veiziya kuti inodzivirirwa sei.

Mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vantu vekuzvibhehleya vanohamba veifundisa vantu maringe ngezveutano kuti vantu vakone kuchengetedza utano hwavo mundaramo dzavo.

Antu avafundiswi zveutano chete mukati mwendaraunda, asi vanofundiswa hee kuti vodziirira sei hosha ingadai yaita mukurumbira mukati mwendaraunda.

Vamweni vantu havakoni kuyerenga zvikwangwari, zvinenge zviyifundisa vantu maringe ndezvewutano. Nge iyinda tinowona kuzvibhedhlera veyihamba mumiganga yedu veyitifundisa ngezvewutano.

Ngendaa yekuti hosha inenge yakosha maningi mukati mentaraunda, vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kuti vaende kunodetserwa, uye vanosisa kufundiswa maringe ngezvehosha.

Mukuwo unowu watinoringira tinoona kuti vantu vazhinji vanohamba veifundisa kubudikidza ngehosha kana kubudikidza ngezveurwere hwakhomba mukati mwentaraunda.

Igwinyiso remene-mene , tinoningira kuti vantu vazhinji tinosisa kuramba teihinwa kubudikidza ngekufundiswa maringe ngezveutano hwedu ngevantu vekuzvibhedhlera.

Munozviziya ere kuti mukati mwezvibhehleya mune zvikwangwari zvinofundisa vantu kuti utano hunosisa kungwarirwa uye vantu vekuzvibhehleya vanotopotawo veihamba veifundisa.

Mukati mwendaraunda dzatinogara tinopota teiona vantu veihamba vakabata zvikwangwari veifundisa ngezveutano uye kuti hosha dzimweni dzinokonzerwa ngeuchapa todzidzivirira sei.

Ngendaa yekuti hosha ikaita mukurumbira maningi munharaunda sehosha iyani yakamboitika yebesha iyani vanhu vanosise kufundiswa maningi maringe ngezvehosha yona iyoyo

Hosha ikaita mukurumbira mukati mwemuganga tinoona kuti vantu vemuzvibhedhlera vaopeisira vakuita zvekuhamba ngemene kuti vauye kotifundisa maringe ngezvehosha yona iyoyo.

Gwinyiso remene mene vantu vechidzimai vanosisa kuramba vechihloiwa maringe nechibereko chawo kuti vadetsereke ponapo pavangadai vawirwa ngedenda regomarara.

Igwinyiso remene- mene tinoningira kuti mukati mwendaramo dzevantu vemadzimai , vantu ava vanosisa kuramba veeivhenekwa maringe ngengazi yavo ,kuti vadetsereke ponapo pavangadai veizwa hosha iyi.

Mwaizviziya ere kuti hosha dzinobata vanhu vechidzimai dzakasiyana siyana. Ngeiyi ndaa vanhu vechidzimai vasisire kuramba veivhenekwa chibereko chavo kuti vaonekwe kuti vangadayi ere vasina hosha yegomarara inopona pavari.

Vantu vazhinji vechidzimai ,vanosisa kuramba veivhenekwa chibereko chavo kuti chionekwe kuti achina ere chirwere chegomarara rechibereko, iro rinovakonzeresa kuti vasazokwanisa kuzvara.

Igwinyiso remene mene tikaningira mukati mezvibhedhlera tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kuvhenekwa chibereko chavo kunyanyanyanya ndombi nemadzimai kuti zvionekwe kuti achina hosha here.

Utano hwakakosha maningi mukati mwendaramo yevanthu, ngekuti tinoona kuti vantu vechidzimai, vanobatwa ngegomarara rechibereko ,asi rinodziirika kubudikidza ngekuvhenekwa chibereko chavo, mukuwo ngemukuwo.

Mukati mwechibereko chemadzimai munobata hosha inonzi gomarara rechibereko ngeiyi ndaa vandu echidzimai vanosisa kuramba vakahloyiwa chibereko chavo kuti chivhenekwe kuzi chingadai chisina hosha here.

Ngenda yekuti vantu vanosisa kuvhenekwe chibereko chavo kuti vaonekwe vangadai vasina ere nhegomarara rechibereko vantu vechidzimai vanosisa ramba veihloiwa kuzvibhehleya kuti vadetsereke.

Igwinyiso remene-mene, vantu vechidzimai vanosisa kuramba veiringirwa chibereko chavo, chionekwe kuti chingadai here chisina gomarara rechibereko, uye chodzivirirwa sei chihosha chacho.

Mwaizviziya ere kuti vantu vechidzimai vanosisa kuramba vakavhenekwa chibereko chavo kuti chioneke kuti chingadai ere chisina hosha ingararama pachiri uye hosha yegomarara.

Vantu vechidzimai kana ntombi vanosisa kuramba veihloiwa chibereko chavo kana mazamo avo kuti aonekwe kuti vangadai ere vasina gomarara rechibereko.

Vantu vechidzimai vanosisa kuramba vakavhenekwa chibereko chavo mukuvo ngemukuvo. Chionekwe kuti chingadai ere chisina hosha inopona pona pachiri.

Vanthu vechidzimai vanosisa kungwarirwa uye vanosisa kudzingwarirawo vona avavo uye vanosisa kuramba veivhenekwa ngazi yavo nechibereko chavo kuti vaoneke kuti avana hosha ere inopona pevari.

Tinoziya teshe kuti mukati mwehupenyu hwevarumbwana kana kuti ndombi kana vantu vechikadzi vanosisa kuhloyiwa maringe nechibereko chavo.

Igwinyiso remene mitombo yakabaanaka kwemene. Kune mitombo inoshandiswa kuti kana muntu akakuware murenje otopuwa mitombo uwowo kuti murenje wake usarambe weipanda.

Ndaramo yakasiyana ngekuti kune vantu vanoita zvekunasira ndaramo kuburikidza ngekurumba asi iwewe ukarumba wotoona wakuwara unosisa kupuwa mutombo kuti uhinwe.

Vantu vanoita zvekurumba ponapo pavanokuvara vanosise kupuwa mutombo unodzivirira kuti vasabatwa ngehosha vazwe kusapandiwa mukati memwiri dzavo.

Igwinyiso remene mene kuona kuti muntu akuwara nekurumba anokona kupuwa mutombo wekunyaradza panorwadza Kuti pasaramba peipanda izvi zvinodetsera.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwendaramo yedu muntu usizi kujaire kurumba ,paanorumba hai unosisa kupuwe mutombo wekuti awone simba uye mitombo iyi tinoipuwa kuzvibhehleya.

Maiziya ere kuti mukati mwendaramo vantu vazhinji vakakuwara kuburikidza ngekujaha, vanopiwe mutombo kuzvibhedhleya kuti vakwanise kuhinwa pona pavanenge vakakuvara?

Muntu ukakuwara weirumba, unosisa kudetsereka, kubudikidza ngekupiwe mutombo, unonyaradza panenge peipanda, kana kuti mutombo, unodziirira hosha paunenge wakuwara.

Munozviziya ere kuti mukati mwemidziyo dzetinoona muzvibhedhleya ndimwo munochengeterwa mitombo iyo inoshanda kana kuti muntu akakuwara otoshandisa kudzodza kuti papore

Nyamashi ndabaarumba ndochoosvotoke gumbo rangu, pona apo pandawa, ndeipedzapo ndochoenda kuchibhedhleya vochondipe mutombo wekudzodza pandinenge ndasvotoka apapo .

Mwaizviziya ere kuti kune mitombo iyo inoshandiswa kuti muntu ponapo paanenge akuwara inonyaradza mapando epanenge akuwara. Mitombo iyi tinosisira kuipiwa kuzvibhendlera.

Igwinyiso mukati mwezvibhedhleya tinoona mitombo yakawanda maningi kune mitombo iyo inosisa kuhina muntu unenga akuwara kana marenje kana nyara dzake pona apa paanenge eirumba.

Nyamashi unou tikaringira mukati mezvibhedhleya tinoone kuti mwaanemichini inoshandiswemwo kuti mishando yamadhokodheya iite nyore pona apo paanodai eiite mishando.

Igwinyiso remenemene mukati mezvibhedheya timoona kuti mune ndau idzo dzinonge dzirimwo kuti vantu vahloiwe uye mune midzoyo yakasiyana-siyana inoshandiswa kuhloya vantu.

Ngenda yekuti mukati me zvibhedhleya mune midziyo yaka siyana siyana izvi zvinoita kuti vantu vadetsereke kubudikidza nge midziyo yona iyoyo yatono ona mu zvibhehleya.

Igwinyiso re mene mene tinoziya teshe kuti mukati mwe ndaramo yedu tikaenda ku zvibhedhleya mune midziyo dzino shandiswemo dzimweni midziyo dzinoita kuti vana mukoti vadzivirirwe kubva ku hosha dzaka siyana siyana.

Maizviya ere kuti mukati mwezvibhedhlera mune ndau idzo dzinochengeterwa zvidziyo, zvidziyo zvinoshandiswa mukati mwezvibhedhlera zvinosanganisira izvo zvinocheka , zvinosanganisira izvo zvinosunga.

Nyamashi tikaningira muzvibhedhleya, tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana, inoshandiswa mukati mwona umwomwo .Midziyo iyi inosisa kutibetsera pona apo, patingadai taguma mwona mukati mwendau iyi.

Ngaumwe mukuwo tino ningira kuti mukati mwendaramo dzavantu vantu vanosisa kudetserwa pona apo pangadai veizwa hosha uye kuzvibhedhlera kunemidziyo dzinonyatso kuringira kuti muntu une hosha iri.

Mayizvi ziya here kuti mukati mezvibhedhlera tikaningira kuti mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa kuvhenaka muviri dzevantu inozobhuya kuti vane hosha iri.

Mukati mezvibhedhlera tinoona kuti Mune midziyo yakasiyana siyana midziyo iyo inosisa kuti detsera pona apo patingadai teida kudetserwa uye inoita kuti nemadhokodheya iite nyore.

Mukati mwezvibhehlera tinoona kuti vantu vazhinji vanenge varimo vanoziya ngezvayo uye vanoziya maringe kuti ngezvezvidziyo zvatinoona mukati mwezvibhehleya kuzvishande.

Ngendaa yekuti mitombo yekaretu vantu vanoiziya vakuita veiite vashomani, tinosisa kuvatsvaka vantuwo vofundisawo vamweni maringe ngezvemitombo iyi yekaretu.

Zvakadini kunaka zvinoita Murure wedu, ngekuti wakatisimire miti idzo dzatinoona ndidzo dzinoshandiswahe semitombo kuhine hosha dziri muvantu.

Zve mene mene mitombo ya nyamashi yabai siyana nge mitombo yeku dhaya nekuti mitombo ye kudhaya amweni taiokona kutoisima pa berere pe mbuzi dzedu taisima pa berere kwakutoti musi watinonzwa hosha toto dzihina.

Mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka yaampho, ngekuti mitombo iyi yaishanda kuhina hosha dzakasiyana-siyana ,mukati mwendaramo dzevantu, uye vantu vazhinji vaiiona pasina muthuso wavanenge vadusa..

Mitombo yenyamashe tinoyiwona kuti vantu vanoyinda mukati memagwasha veyenda kunoyitsvaka. Izvi zvinodetsera yambo, kuti vantu vazhinji vanenge votohinwa pasina muthuso wadusa.

Vantu vazhinji vanosisa kuenda, mukati mwezvibhedhleya koodetserwa, asi kune asingaendi, vanoshandise mitombo yekudhaya , ngekuti vane gonda kuti mitombo iyi , yaibaashanda yaampho.

Mukati mwenharaunda dzatinogara kune vantu vachiri kushandise mitombo yekudhaya. Mitombo iyi inobashanda yaamho mukuhina hosha dzakasiyana-siyana.

Mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka yaampho. Tikaningira nyamashi unowutinoona kuti , mitombo iyi imweni yacho, inodetsera kuti muntu weizwa hosha, hosha yona iyoyo inyarare.

Igwinyiso mukati mentaraunda dzetinogara tinoona kuti kune vanthu vasingatomboendi kuzvibhedhleya vanthu ava vanoshandisa mitombo yekudhaya inosanganisira vana gedhlani kuti vahine hosha.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwanyamashi vantu vazhini avachaziyi ngezve mutombo yekudhaya pasara vantu vashoma vanoziya ngezvemutombo yakona. Ngeiyi ndaa vantu vanosise kudetsereka.

Maizviziva here kuti vantu vekarutu vaisaendayo kuzvibhedhlera asi vaipona kubudikidza mitombo iyo yavaitsvaka mumakwenzi mitombo iyi yaiva mashakani.

Mukati mwenharaunda dzatinogara tinoona kuti kune vantu kana mhuri dzisingatoende kuzvibhedhlera ngekuti dzine gonda kuti mitombo yekaretu icharamba ichiva hina hosha.

Mitombo mizhinji inosisa kutibetsera mukati mwendaramo yedu uye mitombo yekaretu yaishandiswa kuhina hosha dzakasiyana siyana uye yakanga isina chipomerwa padera payo .

Igwinyiso remene mene ratinozwa mwukati mwendaramo dzedu, kuti vantu vazhinji vanosise kunge veishandisa mitombo yekudhaya peya ngekuti mitombo yaiya isina chipomerwa padera payo.

Mitombo yekudhaya yasiyana nemitombo yanyamashi ngekuti mitombo yekudhaya vantu vaienda kunoitsvaka mumagwasha pedzepo voitwa kugadzira mitombo yaihina hosha dzakasiyana-siyana.

Mitombo yanyamashi tinoningira kuti yakabakosha yambo mukati mwendaramo yedu ngekuti mitombo iyi inotidetsera pona apo patinenge teida kuhina hosha.

Munoziya ere kuti mitombo yekudhaya yaishanda yambo uye mitombo iyi vantu vazhinji vaiyidakarira ngekuti yaiya isina chimweni chipomerwa pairi uye yaisashandisika sezvinodhaka.

Mitombo yekudhaya yaisanganisira mbidzi dzakasiyana-siyana dzembuti . Dzimweni midzi dzinoita zvekunyikwa mukati mwemvura ,yokwatiswa ,muntu otomwa, otohina hosha.

Maizviziya here kuti mitombo inohhina hosha dzakasiyana siyana? Uye mitombo inosise kutidetsera khonapho patinenge tazva kuti tinehosa semitombo yakudhaya yayimboshanda yambo.

Ngendaa yekuti vantu vazhinji vaishandisa mitombo yekudhaya ,vantu vaiva vasina chimweni chavaikonzera mitombo iyi, saka yaishanda kungozvina hosha chete.

Nyamashi unowu ndaenda kanyi ndine zino raipanda ndeigumeyo ndaona sekuru angu otwatwa mitombo yaitwa ndipo paatipa ii zino rangu rabatonyarara arichapandi.

Igwinyiso remene-mene mitombo yechinyakare yaishanda yaampho ,uye mitombo iyi imweni yacho, yaiita kuti vantu vaende kunoitsvaka vemene mukati mwemagwasha pona apo vanenge vawirwa ngedenda.

Vantu vazhinji vanosise kuone mitombo kubudikidza nemitombo yekudhaya mitombo yekudhaya yaiya mitombo yaioneka pasina mutuso muntu wanenge azusa.

Igwinyiso remene mene mitombo yekudhaya yaishanda yaambo uye mitombo iyi yaiya yeioneka mukati mweberere mwembuzi dzevantu uye vantu vamweni vaisa bvisa kana muthuso kuti vaione.

Nyamashi unouyu tinoningira kuti mitombo yekudhaya yasara nevantu vashomani vanoziya maringe ngezvayo. Vantu ava vanosisa kungwarirwa, uye vanosisa kufundisa vamweni kuti tirambe teiziyavo.

Nyamashi tinoona kuti mitombo yekudhaya irikuita vantu vashomani vakuziya ngezvayo. Ngeiyi ndaa tinosisa kutsvaga antu anoziya ngezvayo vofundisawo vamweni kuti irambe yeienderera mberi.

Maizviziya ere kuti mitombo yekudhaya yairapa .Kune mitombo yakaita seana guku yaishandiswa ku kuwedzera ngazi yemunhu mukati memuviri wake .

Mwaiziya ere kuti mitombo yekudhaya yaishandiswa kuhine hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo dzevantu. Izvi zvaidetsera ponapo muntu paanenge azwa nyama dzake dzeipanda.

Nyamashi unowu tikaringira mukati mendaramo yedu tinoona kuti vantu vakusima mitombo yekaretu paberere pembuzi dzavo kuti vasazohamba mimango mikurutu kutsvake mitombo.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yekudhaya mizhinji yakhona yaiya mashakani kana kuti makwati embuti, kana kuti midzi? Asi idzi mitombo idzi dzaibaahina hosha yaambo.

Ngendaa yekuti vantu vazhinji, vanoenda mukati mwezvibhedhleya kopuwe mutombo, vantu vekaretu vayisaenda, vayingotora mitombo yavayiona paberere pemizi dzavo votonasira mitombo.

Gwinyiso randinoziya nderekuti mukati mwendaramo dzevanhu vekaretu. Vamweni vacho vaishandise mitombo yekudhaya veitsvake mitombo yakaite seanageghlani votokacha kacha kugadzire mutombo.

Zvemenemene mitombo yekudhaya yaibaashanda yaamho. Kwaiya negedhlani iyo yaishandiswa kugadzira mitombo, uye yaibaashaanda kuhina hosha dzakasiyana-siyana.

Nyamashi tinoona kuti mitombo mizhinji iyi yechinyakare yasara nevandu vashomani vanodziziva dzingava n'anga dzinotoziyamaringe ngedzemitombo dzekudhara asi mitombo iyi inohina yaambo.

Nyamashi tinoona kuti mukati mwenharaunda dzatinogara kune vanhu vachiri kushandisa mitombo yekudhaya, mitombo yekudhaya iyi yaiya yakanaka maningi nekuti yaidetseredza vanhu kuhina hosha.

Nyamashi tikaningira mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vekaretu vaibapona ngemitombo yakasiyana siyana, mitombo iyi yaisanganisira mashakani emuzumbani negihlani.

Mitombo yekudhaya yaishandiswa nevantu vasharukwa vemene uye mitombo iyi yaiya yakanaka kuburikidza ngekuti yaiya isina chimweni chainokonzera kunze kwekurapa muntu unehosha.

Mwaizviziya ere kuti mutombo yekaretu yaishandiswa ngeasharuka imweni yachona yaiya ndudzi dzatinoona nyamashi. Asi vantu ava vaiyiziya kuisanganisa kuti igadzire mutombo.

Maizviziya ere kuti mitombo yekaretu imweni yakona yaiya mbiti yatinobaona nyamashi unowu asi mbiti idzi vamweni vaikuma mashakani adzo votogadzire mutombo.

Maizviziya ere kuti mitombo yekudhaya mizhinji yakhona yaishandiswa nen'anga, n'anga dzaibaaziya maringe ngezve mbuti mizhinji kuti mbuti iyi inohina chiini uye inorapa hosha iri.

Ngendaa yekuti mitombo yekudhaya vantu vanoiziya vashomani, tinotarisira kuti vafundisewo vamweni maringe ngezvemitombo idzi kuti tirambe teiiziyawo.

Igwinyiso romene mene nyamashe tinoona kuti vantu vazhinji vanoshandisa mitombo yekudhaya kuti vadetsereke iponapo pavangadai veida kudetsereka, mitombo iyi yakanaka yambo ngekuti taiona pasina mutuso watabuda.

Tai zviziya ere kuti mukati mwe mitombo ye karetu maiya mune mbidzi dzai shandiswa ku gadzire mitombo dzimweni dzaita zveku kachwa kachwa mu maturi kuti tigadzire mitombo.

Mukati mezvibhedhera tinoona mitombo yekaretu, mumwe musi tinoona mitombo yanyamashi, mitombo yekaretu yaishanda yambo ponapo muntu paangadai eida kudetserwa uye muntu aiwona pasina mutuso.

Maizviziya ere kuti mitombo yekudhaya, vazhinji vedu vaiishandisa kuhina hosha dzakasiyana-siyana, uye mizhinji mitombo iyi yaigadzirwa kubva kumbuti dzaakasiyana-siyana.

Maizviziva here kuti mukati mwendaraunda dzatinogara kuchiri nevantu vachiri kutambisa mitombo yekudhaya, mitombo iyi inosisa kutibetsera ponapo patingadai tine hosha.